Khembona umusani ukwarile malikopo umuwanga wa'ambile isimu wenamilile khamina inyuma wewe iliyo babandu bali mumutaro bafanile balikhukhweya bunyasi khukhwama mumutaro bafanile bali khusawula amala lubeka lwangaki yabawo intsu iye kamabaati kanabesemu kekamatikhuli yabowo ni tsimotoka yabawo nitsintsu tsiitsindi tsesi bakhamala taa nibabandu nabo khabakenda

hembona itiipa isi balereho tsi sawu tsingali tse bibindu nenga lugudo lubi luliho kamalowo kamakali, amala ifula yapile, itiipa kimiguwu kyenyuma hakihilila batikiyile tsisaala tsitaru

Khembona tsingubo ikanzu isi bareyekho i coti ne biraro asi ni gomesi ifana isi bakwarisile umundu ukhalikho kumurwe ta amala bakibuwele nayo nilukoye khubwene

Khembona baalile bitambala hasi, bilala bya blue ibindi bibesemu, ibindi bimali, ibindi bye i'colour yekamasafu, amala khu bitambala bamwatakilekho bipangiri bikali bingene.

Khembona sirimba sibofu silimo tsintsu tsingali tsesi bombekha bulayi tse tsinungo amala bisala nabyo bilikamo ni tsi nguddo tsimale amala inyuma we'sirimba iliyo lukongo lubofu naabi amala bandu nabo balikawo musirimba mwenomwo bandu nenga sibalibakali taa

Indi khubona inzu iyatikha luffa lukali lungene ingene indeyi bakikulila bunyaasi amala abweni ayaayo oba andulo ayoo babyalawo kamapwondi tsingoye tsanera lukali amala inzu iyi yakora naabi

Indi khuboona basaani babili bali khu lyaato kha bapa kametsi khu nyanza imboofu ingene, kha bapa ni bakendesa lilyaato, ukundi wekhaalemu wa'ambile kumukhono khundulo khwe lilyaato amala wenamile kumurwe asi.

Khembona sirimba nenga sili sibofu nabi ta, tsinzu tsiliwo tsingali tsingene nenga sitsya yombekhebwa bulayi ta, kamabati kakora nabi, nabonakho tsimotoka tsitipa batsimisile khu lugudo bandu khabakenda, yabawo ni umusani ukundi naye abwenikho nabi uli ni i'gari wasutile kamatore kewe khapiringisa aninisa.

Indi khembona tsinzukhi tsili khubotokhelela amusinga, indwela yalolele asi yafwanile ikherura, ikindi isiili mu mulyango mukari nayo kherura nenga ikindi khekana khukhwingila mumusinga mwene ukwo nenga kumusinga kwafwanile busa nga litikiyi.

Ndikho khembona umusoleli uzowagilekho naabi kho alikho amina shishuuma webwoyele lukoba lwe khuregelesa migosi amala isimu naye ilihanduro he shuuma shewe alolelele shuuma naabi.

Khembona umuhasi ukwalire khaleka khemunwa wa'ambile sikombe shye Chayi we kawa amala watilile kumuhono khu mawondo, amala abweni nawo mulimo tsinanasi anyuma kamawo, kamapwondi nako kaliwo ni linyinya nalyo lilikho lwe anyuma, umwene wabowa litsune wakwalire ni kumu sweater.

Indi khubona basani babili bisela nga bye hangolobe bekhale buli mundu khulyaato lyewe hamala bali khunyaza bwosizana kha balooba zingeni nenga hamala khebalobela gimilobo.

Ndi khembona tsi pikipiki tsibili ne igaali indwela ya pakingile khu veranda e shishombekhe, amala imotokha ya pakingile nayo abweni amala itayikho aliwo esi bakulisila chapati ni inzu iye kamabaato kamakore.

Hembona abana babiri bahaana babayabire bulowo hulwanyi habenyaya kumwinyawo, amala inyuma wabwe iliyo tsinzu tsimbotohelefu amala tsindala umulosi wemile abweni wakwalire shyangaki siwanga ni shyamwalo simali, inyuma itayiho iliwo umuhasi ukwalire shyangaki siwanga ni shyamwalo sifanana ne liloba ne tsinzu batsikulira bunyasi.

Ndi khembona shikombe she libanti she irangi iya nalunyaasi ne mandasi ulimo liloowo akari bamureye khulupapula amala byosi babimisile khumeza shikombe shositsana sha nalunyaasi irangi

Ikhembona basilikhale bagali naabi be gamaje umulala khagana khuchesa uwashe umulala si warerere gumukhono taawe wagwarile balala tsikofila kumurwe tse'langi ya nalunyaasi abandi bagwarile tsikofila khumurwe tse madowadowa.

Khembona lugudo lumaale lulayi lungene khundulo khulikho bisaala lubeka lwomwalo lufwiti, lubeka lwe angaki barawo litikiyi lilyawukhanisa tsingudo tsibili amala lugudo luno khundulo lubeka lwomwalo nayo barawo ibindu ibikhingilila tsi motokha khuloba khukwa muluwonga, ibweni iliyo tsinzu tsingali tsi miliyu.